Ano aliwo tsingoma ,tsingoma tsifiti ni tsimboofu, abawo ni libaale lyemikhilewo lileyi, tsingooma tsimiliyu nabi khutsikhupa nga khuli mu kanisa ,khwatsikhupa nga bamasaba khuli khukhusaaya mumusambwa kwe bamasaba imbalu

Luno luguudo lwa corasi lwamiliya bulayi lulikho ni tsimotoka ni tsipichipichi ni tsinzu tsili mu gate mukari ni ka kamamuli kamamiliyu kamene ni bisaala bili awene awo ni babandu bona bemikhile awo balala.